Abantwana abancane esibabiza sithi ngokhekhe abahlezi esikolo, kukhanya beqgoke amayunifomu esikolo. Phakathi kwabo kukhona omileyo oqgoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngumbalisi wabo.

Abantwana abancane abahlezi phansi, njalo bahlezi endaweni ebukeka ihlanzekile. Abantwana bonke laba bathwele amankomitsho alombala otshiyeneyo .Amanye aluhlaza njalo amanye abomvu.

Esikolo zinengi izakhiwo ezikhona phakathi, sungathola izindlu zababalisi njalo uthole amakilasi amanengi. Kuyabe kukhona lezihlahla phakathi kwesikolo ezinhle.

Emakilasini kukhona amatafula amanengi. Amatafula lawa phezulu ayabe elezingwalo zabantwana ezingaba ngezokubhala kumbe ezokubala ngokunjalo. Abantwana bayabala ingwalo ezitshiyeneyo ukuze bethole ulwazi.

Ababalisi nxa befundisa abafundi ekilasini bayabuya lamagwaliba mduli eyabe ilemifanekiso etshiyeneyo. Abafundi sebethanda ukufunda bekhangele izinto kumbe bekwanisa ukuthi bezibambele izinto zakhona ukuze bezawisise kalula.

Emdulwini wesikolo kukhona ilembu elilombala omhlophe elikhanya libhaliwe okutshengisela ukuthi umbalisi ubhale umsebenzi wesikolo. Abantwana bengabe bekade bebhala umhloliso Izikolo ezinengi ezemakhaya aziphucukanga.

Thina kudala sisakhuka sisafunda ezikolo abantwana babephekelwa ukudla babesidla abantwana izitshwala esitshetshwa ngendumba kwaku khona inhlanganiso ayayisipha izikolo ukudla abantwana befike ngekhaya besuthi.

Abesilisa abane abamileyo abagqoke kuhle kakhulu njalo bami endaweni ehlanzekileyo. Kukhona amafasiteli akhanya ngemuva kwabo. Omunye ugqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngababalisi besikolo.

Amadoda amathathu amileyo omunye ugqoke ibhatshi elimhlophe phezulu njalo ngemuva kwabo kukhona amafasitela akhanyayo lomnyango olombala omnyama ovuliweyo kanye lomduli.

Umduli wesikolo ulomfanekiso womuntu ongani ubala ibhuku, njalo phansi eceleni kukhona utshani obuncane obuluhlaza. Kuphinde kukhona amabala abhaliweyo emdulwini.

Emagcekeni esikolo ngeke ubone ngitsho umuntu oyedwa kukhanya ukuthi bonke bengabe besemakilasini befunda njalo izivalo zeminyango yabo eziluhlaza okwesibhakabhaka. Kukhona lezihlahla eziluhlaza phakathi.

Emdulwini wekilasi kukhona igwalibamduli elinamthiselweyo,. Njalo kukhona amathafula kanye lamabhentshi okukhanya ukuthi abafundi yikho abahlala khona nxa befunda, kukhanya kungelamuntu okutshengisela ukuthi abafundi bengabe betshayisile esikolo.

Abantwana besikolo abakhanya bemile bagqoke ama unifomu kukhona izihlhla ezincane ezikhanyayo ezilombala oluhlaza njalo bami duzani lama klasi abo, kukhanya njalo amafasitela.

Abantwana besikolo abagcwele emagcekeni esikolo okukhanya ukuthi bayadlala kukhona njalo utshani obuluhlaza phansi kanye lezihlahla lamabhilidi akhanyayo.

Isikolo silamakilasi amanengi awabafundi awokufundela njalo kukhona amafasitela akhanyayo kuphinde kukhanye leminyango elemibala eluhlaza njalo kukhanya kuhlanzekile phansi.

Amakilasi akakhanyayo kanye lama kulefasiteli njalo kukhona utshani obuluhlaza phansi kodwa abukho bunengi kuphinde kukhanye lezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlanzi.

Izikolo ezinengi emadolobheni sezilotshani obuluhlaza phakathi obenza isikolo sibukeke okwamagama njalo ziphinde zibe lezihlahla ezinkulu. Angikhulumi amabhilidi akhona mahle kakhulu.

Abantwana besikolo emfundweni yaphansi abakhanya bemile ngaphandle kwamakilasi okutshengisela ukuthi abafundi kumbe bengabe sebetshayisile sebelindele ukuhamba ngekhaya belinde abazali babo.

Emagcekeni esikolo kukhanya kukhona amakilasi amanengi phakathi njalo kukhona izihlahla ezikhanyayo kanye lotshani obuluhlaza tshoko okukhanya ukuthi abantwana besikolo yikho abayenzela khona imincintiswano lapha.

Esikolo kukhona indawo lapho okuhlala khona ingwalo zabafundi zokubala. Abafundi bayiphiwa amathuba lokuthi behambe beyezibalela ingwalo. Kuqakathekile ukuthi abafundi bebale.

Isikolo esilamaluba amahle siphinde sibelotshani obuluhlaza tshoko kukhona abafundi abakhanya behambahamba phakathi esikolo kukhona njalo lezihlahla eziluhlaza tshoko kugcwele lamatshe.

Abantwana besikolo abakhanya kule lephuthophu phambi kwabo okukhanya ukuthi bayayisebenzisa njalo ilombala oluhlaza kukhanya kugcwele amatafula lamabhentshi phakathi lapha ekilasini kanye lomduli omnyama owokubhalela.

Abantwana besikolo abancane, bahlezi endaweni elotshani obuhle obuluhlaza tshoko. Njalo bathwele amabhuku avuliweyo .Kukhona phakathi kwabo ,okhanya ukuthi engaba ngumbalisi wabo.

Abesilisa abane abamileyo okukhanya ukuthinkungabe kungababalisi babantwana njalo bakhanya begqoke kuhle kakhulu bemi endaweni ehlanzekileyo kukhona ogqoke ijazi elimhlophe phakathi kwabo njalo ufake izandla esikhwameni sejazi.

Ababalisi nxa befundisa abantwana ezikolo bayachasisa besebenzisa imifanekiso . Kuya ngokuthi uyabe efundisani njalo abafundi bazwisisa ngcono nxa befunda bebona.

Abantwana besikolo abahlezi phansi abagqoke amayembe alompala oyisibhakabhaka njalo kukhanya ukuthi bengabe sebetshayisile belinde abazali ukuthi bebalande esikolo kulezi insuku abantwana sebelandwa esikolo ikakhulu abancane.

Umbalisi ubefundisa abantwana bakhe ekilasini. Kukhanya kubhalwe ngamabala amhlophe emdulini njalo umduli ulombala omnyama. Kuhle ukuthi abantwana bafunde.

Esikolo abantwana nxa sebebhala imhloliso, ababahlalisi ndawonye. Bayaba hlalisa ngamunye ngamunye ukunzela ukuthi bengakopelani abakubhalayo. Umuntu azicabangele njalo azibhalele owakufundiswayo.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu bayafundiswa imisebenzi eminengi eyezandla etshiyeneyo ukwenzela ukuthi bengathwali nzima nxa sebeqedile isikolo. Imisebenzi leyi ingabe igoqela ukupheka, ukuthunga, ukulima

Ikilasini lapho okufundela khona abafundi kumele kube lamatafula abafundi abazabhalela phezulu kwawo. Kuphinde kube lezitulo abafundi abazazisebenzisa ukuhlala nxa bayabe sebefunda.

Abantwana besikolo abahlezi phansi kukhanya ukuthi bayafunda bagqoke amayembe amhlophe bafaka lamathayi alombala omnyama kanye lomhloohe njalo phezulu kwamatafula kukhona amalephuthophu abawasebenzisayo.

Abantwana besikolo abahleziyo okukhanya ukuthi bayafunda. Abantwana bakulezi nsuku, sebevunyelwa ukuhamba lama lephuthophu esikolo besiwasebenzisa nxa befunda. Abanengi abasabhali emabhukwini sebebhala phakathi kwamalephuthophu.

Lapho okufundela khona abantwana besikolo kumele kuhlale kuhlanzekile ngezikhathi zonke njalo kukhona amakhabothi phakathi lapho okufundela khona abantwana besikolo. Amakhabothi lawa alombala oluhlaza kanye lokumhlophe.

Abantwana besikolo abagqoke izigqoko ezifananayo abakhanya ukuthi bafundela ukusebenzisa imitshina .Kulezi insuku abantwana sebefundiswa imisebenzi yezandla ukuze bengathwali nzima nxa sebekhulile.

Kulezi insuku ezikolo abafundi sebefunda imisebenzi yezandla egoqela ukuthunga kanye lokuyakha. Lokhu kuzabasiza nxa bayabe sebeqedile isikolo. Abasweli into yokwenza, bazayenza khonokho abakufundela esikolo.

Abantwana besikolo abagqoke amayembe alombala omhlophe phezulu, okukhanya bemile ukuthi bengabe behlabela njalo ngemuva kukhanya izinto zabo abazisebenzisa nxa behlabela labantu abamileyo eceleni.

Abantwana besikolo abafundela ukuyenza imsebenzi yezandla bafundela ukuyakha ukhona umfundi obambe isitina njalo abanye bakhanya bemile ngemuva kwakhe kugcwele inhlabathi.

Abantwana besikolo kulezinsuku sebefundela imisebenzi eminengi esikolo, kukhona abafundela ukupheka, kukhona abafundela ukuyakha, ukuze bengaqeda izikolo bengathwali nzima, baziyenzele imisebenzi abayifundelayo esikolo eyezandla

Abafundi besikolo kulezi insuku sebefunda imisebenzi yezandla ezikolo ukwenzela ukuthi bengaqeda isikolo baziyenzele imisebenzi leyi nxa beyabe bengaphumelelanga ezifundweni zabo.

Abafundi bemfundo yaphezulu abahlezi phansi okukhanya ukuthi bayafunda bagqoke amayembe alombala omhlophe bonke phezulu njalo phezulu kwamatafula abo kukhona amalephuthophu abawasebenzisayo.

Kulezi insuku abantwana besikolo nxa befundiswa ababalisi bayakhuthazwa ukuthi bebuye lezinto ezibambekayo. Ukuze abantwana bakwanise ukuzibona baphinde bazibambe. Lokhu kuyenza abafundi bazwisise kalula.

Abantwana besikolo abagqkoke izikipa ezilombala oluhlaza phakathi. Okukhanya ukuthi bafundela ukubaza ngoba indawo abakiyo kugcwele amatafula amanengi okutshengisela ukuthi yibo asebewabazile.

Abantwana besikolo abasafundi mabala kuphela sebefunda konke lemisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi bangaqeda izikolo bazisebenzele. Imisebenzi leyi igoqela ukulima ukukanika kanye lokuthunga.

Abantu abakhanya emgwaqweni. Kukhona njalo ongani ngumntwana wesikolo ogqoke uniform ekhanya ehamba eyedwa. Abantwana bayaxwayiswa ukuthi bengahambi bodwa emgwaqweni sebengatshaywa yizimota. Njalo eceleni komgwaqo kukhona izihlahla eziluhlaza kanye lotshani olukhanyayo.

Abantwana besikolo abahlezi phansi, phambi kwabo kukhona amabhuku okutshengisela ukuthi bengabe bebhala. Kukhona umduli omnyama ukhanya ubhaliwe okutshengisela ukuthi ngumsebenzi wabafundi besikolo.

Abantwana besikolo abamileyo abagqoke amayembe amhlophe bafaka kanye lamathayi, njalo kukhona phakathi kwabo okutshengisela ukuthi kungaba ngabalisi babo bakhanya bemile duzane kwesakhiwo esibhaliweyo ngamabala abomvu.

Abantwana besikolo abahleziyo phansi abagqoke amayembe alombala omhlophe. Ngaphansi bagqoke iziketi kanye lama amabhulugwe alombala oluhlaza. Kukhona njalo abamileyo phakathi kwabantwana laba lomduli omnyama wokubhalela.

izikolo eseziyakhiwa kulezinsuku sezilezakhiwo ezinhle kakhulu njalo sebethanda ukufaka utshani phansi obuhlanyelwayo okuyenza isikolo sibezinhle kuphindwe kufakwe lamaluba amahle ayabe ececisa isikolo kubelezihlahla phakathi lapha

Thina kudala sisakhula, ezikolo kwakulenhlanganiso eyayibuya ifike iphe abantwana ukudla. Abantwana babejabula kakhulu. Babefika ngekhaya besuthi ngoba bedlile ezikolo.

Abantwana besikolo bayaxwayiswa ukuthi behambe benanzelela, kukhona abantu asebelinda abantwana besikolo befuna ukubadlwengula. Ngakho batshelwe ukuthi behambe benanzelela bengabona umuntu wesilisa abangamthembiyo bebaleke njalo bebaleke behlaba imkhosi.

Abantwana besikolo abahambayo okukhanya ukuthi bengabe besiya esikolo kumbe sebetshayisile esikolo .Bagqoke amayembe amhlophe eceleni kwabo kukhona utshani obuluhlaza .Kanye lezihlahla.

Ngesikhathi ngisakhula ngisafunda esikolo ngangithanda ukudlala ibhola labafana elenyawo njalo sasingadliwa ngamanye amaqembu. Iqembu engangilidlalela lalihlala liphambili.

Izikolo ezinengi egedini ziyabe zilamabhakane ayabe ebhaliwe njalo igedi elikhanya lilombala omhlophe kanye lolithanga, eceleni kukhona abantu abamileyo

Abafundi abakhanya besemagcekeni lapho okwenzelwa khona imncintiswano. Bagqoke amayunifomu abo. Kukhona abantu abahlezi phansi okukhanya ukubabukele abantu labo, abanye njalo bamile.

Amabhuku amanengi agcweleyo okukhanya ukuthi kungabe kuzingwalo zabafundi ezokubala .Abafundi bayaphiwa amathuba ukuthi bahambe beyebala ingwalo ezitshiyeneyo khona bezathola ulwazi olutshiyeneyo.

abafundi besikolo abagqoke amajazi amhlophe phezulu njalo abanye bagqoke amagilovisi ezandleni baphakathi kwesakhiwo sesikolo isakhiwo lesi phezulu silebhakane elimhlophe elibhaliweyo

Abantwana besikolo abahlezi phansi esikolo bebanengi bagqoke amayunifomu afanayo njalo kukhona owesifazana omileyo phambili kwabo okhanya kukhona obafundisa khona.

Abantwana besikolo ababili abakhanya behamba eceleni kwabo kukhona utshani obuluhlaza kanye lezihlahla ezinkulu ezikhanyayo eceleni kwabo futhi kukhona amabhilidi akhanyayo.

Ezikolo abantwana balendlela abahlala ngayo. Sokusiya ngokuthi umbalisi uyabe ebahlalise njani. Abanye bayahlala bengabafana abanye bengamankazana njalo kwesinye isikhathi umbalisi ehlalise abafana lamankazana ebahlanganisile.

Akusibantu yinhlabathi esikolo .Kugcwele abantu abanengi abakhanya bemile ngezinyawo .Okutshengisela ukuthi kukhona abakubukeleyo. Njalo. abanye bagqoke izikipa ezilombala olithanga phezulu .Kanye lezimhlophe .

Izikolo ezinengi emadolobheni seziphucukile kakhulu azifani lezikolo zemakhaya ababalisi bemakhaya balokhe besasebenzisa umduli nxa bebhala ezemadolobheni sezisebenzisa ama projector.

ekilasini kulamatafula okutshengisela ukuthi abafundi babhalela phezulu kwawo njalo kukhona umduli omnyama okhanyayo okhanya ubhalwe ngokumhlophe njalo eceleni kulephepha elinamathiselweyo emdulini

Abafundi abasezingeni eliphezulu uhle ubone ngendawo abafundela kiyo ukuthi ngabantu asebefundile njalo izitulo zakhona ziyatshiyana lezinye izitulo ezabafundi ezabo zisezingeni eliphezulu njalo indawo abafundela kiyo iyabe inhle.

Izakhiwo ezinengi ezemfundo yaphezulu ziyabe ziyakhwe ngobunono obukhulu njalo kuyabe kukhanya kukuhle phakathi okutshengisela ukuthi kufunda abantu asebesezingeni eliphakemeyo. Kukhona lotshani lezihlahla okuyabe kukuhle phakathi .

Abantu ababili abamileyo kukhanya bami phakathi kwekilasi kugcwele amatafula amanengi kanye lemiduli yokubhalela, okutshengisela ukuthi abafundi yikho abafunda khona lapha.

Abafundi abanengi abafunda esikolo semfundo yaphezulu bahlala ezikolo njalo kukhona indawo lapho abahamba besiyakudla khona nxa kuyabe sekuntambana. Uyathola kulokudla okumnandi kakhulu.

Umuntu oyedwa ohleziyo ogqoke iyembe emhlophe phezulu njalo ukhanya ungani ukhuluma kumakhala ekhukhwini loba kungani umfake endlebeni. Phezulu kwetafula kulezinto ezitshiyeneyo kanye lesitulo esilombala obomvu.

Esikolweni semfundo yaphezulu kulezitulo ezinhle kakhulu. Izitulo lezi zilombala omnyama njalo yikho lapha abafundi abahlala khona nxa beyabe befunda . Kukhona njalo amakhompuyutha phezulu kwamatafula.

Kuyajabulisa nxa ungumzali ukubona umntwana nxa ephumelela esiya ezifundweni zaphezulu njalo ezifundweni zaphezulu kule zakhiwo ezinhle kakhulu. Kuyabe kukhona utshani obuluhlaza phakathi kanye lezihlahla.

Nxa ungumzali kuyajabulisa kakhulu ukubona umntanakho ephumelela ezifundweni zakhe aze ayefika ezifundweni zaphezulu njalo kwenza umzali ajabule kakhulu.

Abafundi besikolo abasemfundweni yaphezulu abahlezi phansi okukhanya ukuthi bayabala, kulamabhuku phambi kwabo avuliweyo njalo kukhona umakhala ekhukhwini phezulu kwebhuku.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhanya kukhona umdlalo okhona kufakwe amatent alombala omhlophe njalo kukhona abantu abamileyo abagqoke izikipa ezilombala omhlophe phezulu

Abafundi bemfundo yaphezulu abafunda behlala esikolo kukhona zindlu zabafundi lapho abalala khona. Kuyabe kulama tafula kanye lezitulo ezenzukuthi ebusuku bekwanise ukubala ingwalo zabo.

Abafundi ababili abasesikolo semfundo yaphezulu abakhanya begqoke amajazi amhlophe phezulu, njalo phezu kwetafula kukhona umtshina. Kukhona okhangeleyo emitshineni lowo.

Esikolo semfundo yaphezulu kugcwele izihlahla ezinkulu njalo eziluhlaza kukhona njalo utshani obuncani obuluhlaza kanye lamabhilidi abukeka emahle kakhulu.

Abantu ababili abakhanya emagcekeni esikolo. Kukhona njalo utshani obuluhlaza kanye lamaluba kuphinde kube lezihlahla ezinkulu njalo lezakhiwo ezinhle okukhanya ukuthi kusemfundweni yaphezulu.

Izakhiwo ezinengi ezemfundo yaphezulu ziyakhiwe ngobunono obukhulu njalo kuyabe kulotshani obuluhlaza phakathi kukhanya lezigumbu ezamanzi ezilombala olithanga.

Esikolo semfundo yaphezulu izakhiwo zakhona zinhle okwesimanga kukhona abantu abathathu abakhanyayo abamileyo njalo kubukeka kuhlanzekile phakathi

Esikolo semfundweni yaphezulu,,lapho okulabafundi khona, asebesezingeni eliphezulu. Kukhanya kucazimula phansi njalo kukhona izitulo ezilombala oluhlaza, kanye lamatafula.

Abantu abane okutshengisela ukuthi ngabafundi besikolo njalo bahamba endaweni ehlanzekiliyo kukhona utshani obuluhlaza obuncane kanye lamaluba lamabhilidi akhanya emahle kakukhulu.

Abafundi bemfundo kaphezulu abanengi bafunda behlala phakathi ezikolo njalo kuyabe kukhona amatafula kanye lezitulo ezokuthi behlale nxa bayabe sebebala ntambama.

Ibhakane elimhlophe kanye lokuluhlaza okwesibhakabhaka elibhalwe ngamabala amhlophe kukhona utshani obugcwele phansi obuluhlaza kanye lezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza tshoko.